Lora n nyɛ ban ʒi girabul ni ŋo ka girada ŋun toori tankpaɣu biɛni ka tipa nim ban ʒiri tankpaɣu biɛni garada maa nahangbaŋ nyɛla zaɣ dozim ka tipa nim maa nahangbaŋ nyɛ zaɣ ʒiɛhi

Doo n bɛ chɛbu duu ka ŋun chɛri maa gbubi mashin din chɛri chɛri o zabiri doo maa gobila tanpiɛlli ka so neen sabila ka ŋun chɛri maa pili woliɣi ka yɛ liiga piɛlli

Salma gbubi shee ka grada nim bɛ ni ninsalnima grada so ŋun gbiri tankpaɣu nyɛla ŋun gbili duhi ka zoya la ka grada so ŋun toori mii ʒiya toora ka niraba maa shaba mii ʒi pata ni

Daadama nim n bɛ salima gbibu shee ŋo shab nyɛla ban ʒɛ zuɣusaa ka shab ʒi tiŋa ka silba taha bɛ bi sani ka kom bɛ di shɛŋa ni ka tihi ʒi bi tooni ha boɣa nyɛla bin gbi shɛli ka gbi kuɣa n yihina di puuni

Daadam n gbubi kopu ka tii bɛ dinni paanu n bɛ parantɛ ni tam kuɣu zuɣu ŋo ka buku gba pa kuɣu maa zuɣu ka fulaawa nyɛ din bɛ gbambili ni n tam kuɣu maazuɣu

Paɣa n ʒi niɛma niɛma ka din saɣari zuɣu bɛ di puuni ka din maandi namda bɛ di puuni ka kpama bɛ di puuni bɛ tahapoŋ ni ka paɣa maa la ka o nyina nyili ka gbubi piɛbili o nuu puuni ka niɛma shɛli biɛ dinni

Nachimbi ata n ʒɛya ka silba tahali ʒɛ tiŋa ka bi gbubi silba tahali n kpaari binshɛli niŋdi di puuni niraba ayi nyɛla bin yɛ liiga boɣa ŋmahi ka yino maa yɛ liiga boɣa jia ka pili zipiligu

Paɣa n do chinchina zuɣu ka la o nyina yina chinchina maa puuni shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka di puuni shɛŋa nyɛ zaɣ dozim ka di puuni shɛŋa nyɛ zaɣ garigari ka di panpa tabi zuɣu

Bihi ata n bɛ kuligi ni toori kom ka yino yɛ liiga buluu ka so jinjɛm ŋmaa ka yino yɛ liiga dozim ka so jinjɛm ŋmaa ka yino yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm ŋmaa ka yino gbubi kurigu boɣati n toori ka yino mii gbubi boɣati gbambili buluu n toora ka yino mii gbubi gbambili piɛli n toora

Niriba mini polinsi n ziya ka doso za bi sunsuuni ka ninkpara shɛbi o yɔɣu ni loori wɔɣinli nyɛla ŋuni bɛ bi liɣili ha loori maa nahingbaŋ nyɛla zaɣi buluu ka lɔra nima pam za bi tooni ha.

Niraba n ʒiya ka bi puuni shab so kɛntɛ nima ka bi puuni shab gobi chinchina ka katalɛm to bi zuɣusaa katalɛm maa nahangbaŋ nyɛla zaɣ ʒiɛhi